Piki bodaboda acel tye ngwec kun otingo dano acel obeo inget teng gudi ki mukene ni bene obedo i teng gudi mutoka bene tye yung cel ca ki ot ma bene ki wero orange tye yung ka cat ot duka en bedo wai centre more ma kitimo i ye cat.